Coora namu7u toha motoretin hezu toha motoreti ogeyape yabaganne habagan kumidi issoy isara suqetishe ha yesi betosona

Gamo asay erettiyo kasse wogga olaa misha gidiza, tora ubbay bantaga ehidi biitta caddidi iza danka citan qassi dossona.

Daaro gaamo deere asa aysiza ciima asati betishe de7ossona izzetika nu gammo biitta hara biitappe dumayiza ma7o woggara mayidi uttidosona.

Issi guutha yelaga naya cima mishiriyo ba sinthan uttisidi sunthane izi dere xaafashe xuufen oykashe daws.

issi aaho wolqama keeththay beettees ha keeththappe ha hozan woykko sinthakko zorizi xeellizayssan salon beettiza shaari deees

issi puula hanotan keexetteza keeththay betiishshe de'ees ha pooqeza miiyankka maatay mokkizayssa ciiri ciirizi woykko buucizi asa naati loetizayssi de'osoona

garsappe pude pucaarizi kiyiza denban gogiza haatthi beettishe dee'es ha haattikka nam'u bessan woykko nam'u citan salo pude pucaarizayssi qonce

Cora asati issipe shiiqi uttidayssati beettishe de'oosona ha asatikka dumma dumma ooso mauyan dizayssati zorettanasi woykko yaaanas shiiqidosona.

cora asati issi saa shiiqi uttidayssati beettishe de7oosona ha asatikka bantasintan cika cikka biittan caddidi maay7o maay7izayssara uttidosona

kase wodiyan keexettizi aldho gidiza keeththay woykko ha7i wozekka yeddi yeddi deiza gatta keeththati beettishe de7osona

Sarotetha nagisiza polise giza kawo osanichi uttidi ha xellishe bettesi. Ha assi uttida besayika botha oyidde betayika kehippe daligizayisi betessi.

Dumma dumma kawo oosanchati issisan shiiqi uttidi issoy issowara banta bessan bessan oothana ootho zorettizi ootho doommzaysazi beettosona.

Dumma dumma kawo oosanchatinne hessaadankka nu gaammo dere asa cimati issisa shiiqidi bantta qofa qofa birshanaas yaa7a yaa7ettishe beettoosona.

Dumma dumma kawo osanchati issippe shiiq utidi banta erateta gujanasi odiza sinthe bagara eqida asappe ezigishe betosona.

issi wolqama abba haaththa giddon mokkiza dumma dumma mitha qommotinne heessa danka xoqu giza maatati beettishe de7osona

qoophe ba huphen wottiza issi attumaage beettishe deees ha attu maagekka barsintan komputereza wottizi iza xeellishe beettis

tukke caddishe beettiza woykko uddulan caddiza issi attuma asi beettishe de7ees izi caddizayssaka xeellishe beettiya daro attuma yelagati de7oosona

Cora yelaga maca nayti issoy issoara shiiqidi zorettidi katta kattishe beettosona ha yelagatikka kattiyo kattay aaze giikko shaashsha shaa ishe beettosona.

Heeran issoy issoyara bonchettidinne ba woga bonchisidi deiyo duuthan erettiza nu gaammo asati ba maahe meray deiza maayua woykko maahe cala maay'iza asati beettosona.

Cora asathi issisan uththidi issoy issuwaara yaa7ishe demmeeththes; ha asathuppekka dumma issi asi suufe maayizayssi eqqi des.

xoqa kawo oosanchati issipe shiiqidi baynta yaa7iza bessan uttidi yaa7a yaa7iza kifilen issoy issoara haasayishenne ha xeellishe beettosona

Ba qala dhoqu othidi hasayanas madiza qala dhoqisiza misha hadirsa kusheni oyqiza issi yelaga karexi ekiza na'ay betes.

Cora maca asati issi saa shiqqiddi boththa mayo gaththi mayizayissara uttidi banittappe sinththe bagara hasayizza asa ezzigishshe betosona .

Issi bessan cora asate uttidi izatappe issoti issoti tukke uyishenne heessa danka issi attuma gee sintha kiidi ha xeellishe beette

cora asati issi saa shiiqi uttidi ha xeellishenne banta qofa pagalanassi yaa7ishe deizayssati beettosona ha asatuppeka issi macara batoha qaxe balada ha xeellawus

daro nu gaammo cimatinne heessadanka ammanoa aawati issife shiiqidi banta cika oyqidoysaara eqqidi ha7'i beettosona

Ba maara oyqqizi uttiza cora asati de'oosona ha asatikka banta qoodhe duge zikke ooththidi goda woossishe deiyoge qoncen beettees.

issi huphe dichiza woykko cabararisiza yelaga attuma ge beettishe dees. ha yelagaykka ba sinththa xumisizi ha corgu gi xeellishe dees.

cora woykko zalga nu gaammo dere asa cimati beettishe de7oosona ha cimatikka banta huphen gaammo dere asa qoncisiza qophe wothtizi ha xeellishe de7oosona

banta cita oyqizi issi maaran uttiza dumma dumma kawo oosanchatinne heessadanka nu gaammo oonatetha erisiza maayo maay7iza cima asati beettosona

Yaa7a yaa7iyo bessan uttiza cora qootay deiza asati issipe beettosona ha asatuppeka dumma dumma meraynne qothay deiza asati issisa shiiqi oge siiqotetha bessees.

tiophphiyan dumma dumma katta qommoti de'oosona hayssatuppeka leemisaass soolloy dumma dumma ustotara meetethiyayssi ha misilen de'ees

bashiya taman wottizi oytha uukkize beettiza heedzdzu macasati de7oosona izatappeka nam7ati cimageta issinna yelagaro hayssati beettishe de7oosona

Issi karexi ekiza yelagay ha utidi xelushe betes izika ba huphphe qobe wotidi ba qodhenkka ba onateta erisida guththa poxa xaxides

Ha'i geletanasinne eketanasi giigiza nam'u atumagetinne nam'u macageti betishe de'osona, hagetupeka issi eketanasi giigiza macheyra I azinara kushe oyketi qometidi nam'ayi beetishe de'osona.

Tophphiyan dhoqateththan eretiza guge deriya woyikko guge Zuma gizayisa betishe deesi ha zumayikka bola huezan sharay kamizayis qonce

dumma dumma yela gatinne heessa danka cimi ekkiza asati beettosona ha asatikka banta ammanua woga bessiza maay7o gatti may7idi eqqidosona

So medoosappe issua gidiza maatta miiziya beeththashe de'owus izokka yeessayda deiya issi mishiriya beettawus ha maatha miizeppe sintha baggara guutha maray beettees.

boottha laxana malatiza maay7o gatti maayiza asatinne heessa danka laxana maayiza asati issoy issuara shiiqizi wolqama mithakko shiiqi iza matan eqqidosona

Barmayo woykqo pooxa laynotara ashshonta gatta maayaza ha hemettashenne eqqaza xeellashe beettiya issi yelaga mishiriya de'awus.

nu gaammo biitta hara biittappe dummayiza maayo woykko koote maayiza issi attuma yelagay ha xeellishenne ba ayfe tishshi ooththizi zugekko mirqi xeellishe beettes

dumma dumma kafo qommoti nutophiyan de7o sona hayssatuppeka booththa gidiza kapoti ha7i beethishenne haaththappe miye baggara eqqidosona

Sollo wukkashe beettiza issi yela ga mishiriya de'owus hayela giyakka sollo basheppe keessashe deiyo gee geemennan qoncen beettizays.

Dumma dumma katta wothanassinne heessa danka punnanas maaddiza sampati zazareti heessa danka hara hara kushe hiinnan asa naati medhiyayssati beettosona.

gammo asa hara biithappe dummayiya woga maayo gidiza pooxa woykko laxana daanizayssa aaththa maayaza issi sosoro haathta sinthan eqqiza macara beettowus

Cora yelagatinne guuthanayti issoy issoara qoometizi ha xeellidi miicishe beettosona hayelagatuppekka guye baggara worqama mithati de7oosona.

Topphiya sudane dereya asa miyan eqqawus yaagetida dufeppe garsa baggara dotoriya abi ahamedi ba potoza wottides

dumma dumma pidaleti beettishe de7oosona iza tikka leemisowa sifi li ii cii kiinne rii giza gaammotho pidaleti beettoosona

Feesebuke giza issi cuufe xaafettiza pia ciie bi o oki giza pidaletan xaafettizayssi beethtishe deees.

malay keehippe lo7iya lee7a ekkiya yelaga naya ba achcha koo7issada miicashe beettowos izippe sinthe baggara tukke beettishe deees

Issi wolqama shafayi woyiko gilgile giza abayi nu tophiya eretizayisi betishe dee's ha abappeka sintha bagara dhoqu giza dereti betosona

Cora asati issippe shiqqidi issoy issuwara zoorwtishshenne ha siimmi xellishe dishe deemmos asatuppekka sinththe baggara issi maca na'iya entta xellashe beetawus

cora asati issipe shiiqidi baynta ooththiza oosota xeellishe beettosona ha asatikka koronthe gakkibeenasoa gatthanaas zoretizayssata

issi aaho ogezaara he metite deiza dalga macasati beettosonna ha macasatuppekka guye gaxan deiza issi mishiriya zambile goochchada hemethashe beettoos

dumma dumma go7a immiza kaametoppe issua gediza koronthe gaane issisappe efizi harasan wothanas tookki efishe diza kaame beethtees

Keeththa keexanas gidi baasettiza issi bessay beettishe deees ha bessanka deiza dumma dumma miishata xeeliya issi attu mage deees

koronte qooza geetdarizanne izi aaza keena eexizakkonne dumma koronte diya doontakkonne eresiza koronte miishay beettishe de'es

Tooppiyas poo7uwa immiza miishatuppe issua gidiza koronte gaane beettishe deees haganezikka dumma dumma koronte issisappe harasa baanas maaddizayssa.

Cora asati oge kumizi hemetishe demmoos ha asatuppe gaxa baggara maata a ciiri ciirizi mooretontha mala giigissizayssi beettishe deees.

Nu gammo zonnen na"u shiyanne tammanne lapun maroteththa layiththan oththo wurseththa yotiza tappela qonccisidi besses

Kehippe xellanasi lo'iza bollayi kumi uttiza yelaga na'iya betashshe de'awus.haa yelagiyakka haa xellada baa acha doyada miccashshe de'aus.

Miisha woykko pira qoodi qoodidi oyde daanizay sara duge yeggishe beettiya issi asa kushe ha'i hasatezan beettishe deees

Dumma dumma kawo oso othiza asati issipe shiqi utidi banta othiza misha likishenne hesazaka bira qodo qodidi xafishe betosona

Issi woppu gidi kaththa haaththa uyiyonne miyo hessadankka tuukiya uyiyo keththay beettishe dishe de'es ha keththa karenikka miiththattinne kuwatii de'ossonna.

Issi kaththa miza aaho keeththa gompan cora asay beettishe de'osona ha asatupekka dumma dumma motore laagiza motoreynati beettishe de'osona.

issipe banta maara maara naagidi eqqida asati beettishe de'osona ha asatikka keehippe ufayssan kumonta deishe azazani ekkizayssati de'osona

issi cora asay issisaa shiiqi uttidi miicishe ka7ishe hessa zanka katha mishenne tukke uyishe kaa7anassinne ufayxanas keexettiza keeththa sinthan cora asay beettosona

Dumma dumma katati deiza maanas uyanas keehippe injetiza bessayi beethtishe deees ha bessanka sinthe baggara uttaza issi mishiriya deawus

Mita massidi erancha asati woykko shukkidi xawula kessidi iza oydedan medhizo oydetinne dumma katha miza xarphezati beeththosona

Dalga yelaga nayti issisaa shiiki uttidi tukiya uyitti heessadanka miicishe ka taamide ufayssan aathtiyo bessay woykko issi keeththay beettees.

issi attuma yelagay suupe maay7izayssara ordi ekkizi bar kushe biraddhe pude salokko malatishe ha xeelli miicizayssi beettishe deees

karetha maay7o maayiza issi mala gidizayssati beethtishe de7oosona ha asatuppeka daroti baynta duunan kushe woththidi hayssi waane hanize giidi xeellishe de7oosona

Asa naatu bolla payatetha naagisiyo oosoan anjettiza issi kawo oosanchiya booththa maay'o maay'idayssara tohoy meqqiza issi mishiretoha xeellashe beettowos

Cora asathi issippe shiiqidi gaamo biiththan de7iza dumma dumma kaththa qommothappe yeddi yeddidi banththa kushen issippe issi maaddan mishe beeththoosona.

Cora asati issippe shiqidi issi son betosona ha asatuppeka sinthe bagara zo'o anqasha caniza kamey betes

Dumma dumma kaameti toophiyan de'oosona heyssatuppe haaththa issisappe hara saa efanas medhetiza kaamee ha' ta beyiyode ha misilen de's

dalga zo7o maayuwa maayida asatinne heessadanka dumma dumma maayu7a maayiza asati issi bessan uttidi issoy issuwara haasayishe beettosona

Dumma dumma go7a immiza kaameti beettishe de7osona ha kaametoppeka leemisoas asa naata caannizi issisappe hara saa efiyanne heessatanka so kaameti mitha caannizayssati beeththosona.

Dumma dumma ooso eratettay deiza asati beethtishe de'oosona hayssatuppeka leemisoas kaame lo'etiza asi dumma tamay oyqikko keeththa miyaba gidikko toysiya asatinne hara akimeti beettishe de'oosona.

Issi kareththa xoqqu giza saleda masatiza miishshey beetishe de'es ha miishsha sinththan eqqiza issi cima mishirezikka de'awus.

cora asati issisan beettishe de7oosona ha asatuppeka dumma dumma asati banta shiishshizo ayfiayfe katha qommotappe issua gidiza muuze mizi poqo sinthan wotthidayssi beettees

Issi attumage heedzdzu macaageta qoommidi eqqidayssi beettishe de'ees hayssatikka banta ayfezan maxaxara woottiza nam7u macati entara de'oosona.

toopphe bandiray beettishe de'es iza meraykka cililo galal'onne zo'o gidizayssa iza yoo giddonka ubbba kilileti issi mala giza malatay beettees

Suphora karetha may'o maay'iza asati issipe shiiqi eqqidi ha xeellishe beeththosona ha asatuppekka sinthe baggara heedzu woyikko oydu gidiza maca asati kade'oosonna

shuchcha qoxidi heessa zanka ashawa simmentozaara gatti kololisi ootsizo oge beettishe deees ha aspaltezappe sinte baggara keette zaaniza miish deees

issi aaho denba ogezaara kolxishe woykko aspaltezaara biza kaameti beettosuna ha kaametuppe sinte baggara xoqu giza wolqama pooqe keeththazi beettees

cora asati issi keeththa pengen eqqidosona ha asatuppekka nam7ati zo7o maay7o gati maay7idosona issi attu maage soo gelishe pengen eqqis

keethta keexxiyogan woykko pooqe essiyogan erettiza asati keexxishe beettosuna ha asatu qoozaykka nam7a gidiyo gaadan demmettis

Nam'u asatti bettishe de'iossonna izetappekka karetta karetta suupe mayiza attumaggey dhoqqu giza adduuqqi ekkes iza sinththan eeqiza maacara zo'o mayo gaththa mayaza izappe qaamawus

qooday baynna cora guutha nayti issoy issuwara uttidayssinne heessa danka cima asati beettishe de7oosona heyssatappe ha gaxan uttida issi cimara barhuphiya duge yeddadus

Bootta mayo maay'iza oyddu asati eqqidayssati beettishe de'osona histatuppe heedzdzati issi maceera nam'u attuma gaara woraqata issipe oyqqidi eqqidosona.

Dalgga asati issisa shiiqqidi bantta kushshe qomi eqqudi ha xeelosona ha assatika daaro uffaetiyobappe aazakko qoffishe bettossona.

I ssi yelaga atuma utidi ha xellishe bettes ha atuma geyka barkushezan oykidi xaraphezan wothizaysi pude ekishe bettes

Ogiya oyqidi isoy isuwara zatetidi hameti yishe betiya dalga asati de'osona ha asatupeka sinta xeran de'iza sufe ma'iza atumage betes.

Dumma dumma ooso bessan de'iza asati issipe shiiqidi zoretishenne hemetishe beethosona. Ha asatuppekka maca gethinne attuma geti issipe gidi yogey issipetetha qoncise.

cora asati issipe baynta ziriya zitidi uttiza oyde bollan beettosonna ha asatuppe ha gaxan de7iza issi mishiriya ba guutha naa idimmaza iza xeellashe beettoos

cora ordi ekkiza asati issisa shiiqidi baynta qofa woykko oysha pagalanasi issoy issuakko xeellennan de7ishe banta qofa sinthan haasayiza asa bolla wotti hesgishe beettosona

Nam"u attuma asati beettosona. izatappe issoy bootta mayo maayiza asa naatu bolla payateththa naagissiyo ooson anjettiza dootore geetettes.

bootta mayo maayiza asa naato bolla payatetha naagissiyo ooson kawoppe anjettiza issi attu maassi ha7i ha xeelishe beettees

Puula hanotan oththetida nu gammo biittan eretiza issi ginbetidi kexxetiza bessay betishe de7es ha bessappe gaxxara yuyi adhdhanashin haththay doddidayssi de7ese

Issi aho demba biitay de'es, ha demba bitanka dumma dumma mita qomotinne heysadanka matati momizaysti betosona

issi wolqama kawo keeththan woykko tamare keeththa gelishe beettiya yelaga nayti de7oosona hayssatuppeka dumma sinte baggara eqqidi tamare naata gelsishe deiza astamaretikka beettosona

Ba ayfezan maxaxara wottiza issi kaame giddon uttizi kaame laagishe beettiya issi attuma asi beettishe ha7i de7ees.

zo7o meray deiza qorqorozan keexettiza dumma dumma keeththa misatizayssati beettishe de7oosona ha oyqetizayssatuppe miye baggara guutha mithati de7oosona

Buro keexettishe deiza ginbe keeththi woykko pooqe keeththi beethtishe deees ha keeththazappeka garse baggara biiththa goyizayssi coqu giza dzuunnetizayssi betes

Issi keeththa misathiza aaho bolla bagga xallay kameththizo bessay beeththishe de7ees; ha bessaappekka sinththe baggaara yeddi yeddi mokkiza maathathi de7oosona.

Issi wolqama demba bessan yeddi yeddizi mokkiza mitatinne heysazanka icidi mokkiza mitati woykko worati betishe de'sona.

Keeththay keexettizi ha7i qolettishe deiza ceeyga keeththappe sinthe baggara maatay mokkizayssi beethtishe deees.

Dalga karetasuppe maay7iza asati issoy issoara gididi ha hemettishe beettosona he asatirakka issi issi macati yeddi yeddidi de7oosona.

cora asate issipe shiiqidi ziiriya zittidi hemettishe demmoos izata giddoppe issi macara attin hankoti ubbay attuma geeta

heedzdzu gidiza asati beettishe de7oosona izatuppe issoy cimi ekkizayssa gidikkonne issi yela gayssi guutha naasi daaga zaagishe beettees

Issi aaho ogezi beettishe deees ha ogezappeka dumma dzumma gaxaara woykko ushacha bagganne hadeersa baggan dumma dzumma mitatinne shuchchati beettosona

Issi attuma ge beettishe deees ha attumageekka bar attumatetha erisontha mala uphen shaashe xaaxizi ha simmi uttidayssi beettishe deees.

ba huphezan qophe wothaza maayo gatha booththa maay7iza issi yelaga macana yeya beeththashe de7oosa hamshireppe guye baggara cora dalukka asati de7oosonna

Kawoppe anjetiza xoqa kawo oosanchi issi ba ayfe ha zaari xeeliyayssi beettishe deees izikka karetha mayy7o gath maay7ides.

heedzdzu gidiza asati issisan eqqidayssati beetishe de'oosona izatikka sufe maayizi ha xeellishe de'oosona heyssatuppeka nam'ati woraqata banta kushen oyqqidosona

cora asati issisa shiiqi eqqidayssati beettosona ha asatuppeka sinthe baggan biittan yegettiza maatatinne dumma dumma mitta boncoti beettosona

Issi puula hanotan keexettiza keeththappe sinte baggara yeddi yeddi xoqou giza mitatinne heessa danka haaththa ogeti beettishe de7oosonna.

Issi kipilezan uttizi cora asay issi asappe siyishenne tamarishe beeththosona ha asati woykko cimi ekkiza asati issi cima attuma kawo oosanchappe ezgishe beeththosona.

Dumma dumma kawo oosoppe issua gidiza sarotetha naagisiza poliseti beethtishe de'oosona hayssatuppeka zumma hara oosora shiiqidayssatikka de'oosona.

Nu toopphiya bandiray beettishe deees iza meraykka cililo galal'onne wursettan dizayssi zo'o meray beettees hayssafe sinthe baggara qasse toophiya issipeteta bessiza malatay deees.

cora qoday baynna asati issippe gididi ha hemettishenne woxxishe beettosona ha asatuppe sinta gaxan karetha maay7o gatti maay7iza issi attu maage topphe bandira laxanato aatti maay7ides

dumma dumma kawo oosanchati heessa danka goshshancha asatuyoonne dumma asa cora asatuyo loohiso immishe beettosona

Tophphiya sarotetha naagissiza poolisseti coray issoy issowaara shiiqidi oosowassi dendishe dizayssi beettishe de7ees.ha asatikka haatha waaro kessishe beettoosona.

dumma dumma ogetanne banta heera lo7etiza woykko pitiza asati pitiya peexa oyqqizi heyssa danka eqqizi pitiya peexan banthaheeran diza anqasha issisa shiishshishe beettosona

daro anqashata matabarazan kunti kuntizi caanizi issisappe harasa efishe deiza bootta kaame beettishe ha7i tawu deees

Dumma dumma naqashata caananas gidi medhizo zo'o wogga kaame hayssan beettees. Ha kaameza qoodaykka oyddu giziza issati ziriya zithidi yishe beettosona.

Hedzu assati betishe deyosona. Izatapuke namiati atuma inttappe giddoni eqidara macca gidawusu.

C'ora kawo oosanchati issippe shiiqi eqqidayssati beettishe de7oosona.izetapppe guye baggara qasse dokitere Aymede Abi pootoy beettes.

issi wode keehippe sugetizo woykko laythay cimizo issi bitane beettishe de'ees ha addezikka ba ammanua erisiza woykko isilama ammano kaalisiya malata ba huphen uka wothides

toopphiya oonatetha erisiza payda matooqeza giza issi beettishe deees iza bollaka issi yelaga attumay ha simmi xeellishe deees

malaye arsa gidiza issi yelaga macanaya barhuphiya qachonta duge yettada aazakko woraqata kushen oyqi doyssa ha zaarada sana xeellashe beettos

Dumma dumma komputereta caddishenne iza xeellishe beettiya cora asati de7osona ha asatuppeka issoy ba ayfen maxaxara wottizi ha xeelli miicishe beettees.

Asa naatu sunta erisiyanne oonatetha qoncisiya payda mato qezan sunta xaafishe deiza nam'u yelagatinne cora asati beettosuna.

payda woykko oonatetta erisiza miisha inte xaafettizo inte silke paydozan hach wontan woykko issito inte yo qosa qaalay gakkanaa dandayees giza dabidabezi beeththishe deees

Nam'u asati beettishe de'oosona ha asatippeka issoy nutopphiya hupe kawa dootoriya abi ahameda gizayssa gidees

Toho kuwaase kaa'iza cora nayti beettishe de'oosona ha naytikka nam'u citan gididi issoti salo meradaanizayssa issoti boottanne zo'o maay'o walahan deizayssa maayidi kaa'ishe beettoosona.

''Nam'u attuma assati issoy issua xeelizi hasa'shenne uttishe de'oos.ha asatupeka essoy dootoriya Abiy Ahammediya gidees.''

Dalgga kawo oosanchchat dumma dumma medhay de7iza suufe mayidi beetoosona izetupe issi cimmida atuma asara sarotishe beetes.

dumma dumma bessan ooththiza kawo oosanchati issoy issuwara issi malana sibbantha maayo issi mala maahidi gedenne haanne simmi xeeletosunna

cora kawo oosanchati issisa shiiqidi ha xeelli uttidayssati beettosona ha asatuppeka ha7i wodiya toopphiya heemiza dooru ayo malata gidiza gistiya malata maay7izayssati beettosona

Dumma dumma amanoti nu toophiyan de,oosona heyssatuppekka ortodookkise ammano gidiza woga maara eriza asati tookkizi taabootaza ehishe beeththosona.

Nam7u karetta suufe maayiza asatura heessadanka issi bootta suufe maay7iza attuma gara issi boottha maay7o gatha maay7iza macaarira oyttu asati beettishe de7oosnna

issi gatta keettiya beethashe de7awus izippe garsa baggara jubbute woykko tooppiyappe kare baanasi tammanne laapu wontay dees giza xuufe xaafettizayssi beetees

dumma dumma bessappe xeeseti shiiqiza daro asati habessan beettosona hayssatuurakka issi macara ba aybezan maxaaxara wottaza etakko simma eqqadus

dalga tamare keeththay beettishe deees ha tamare keeththatuppe miye baggara daro worati woykko xoqu xoqo giza mithati de7oosona

dumma dumma kaameti mitoophiyan diyo gaadan ereettes ha7i beettishe diza kaame guye bagga aako gonge deizayssi daro baata caanidi bolla baggara kammidi bishe beettes

tohowa kowaasiya ka ishe beettiya nam7u cugati de7oosona haccitatuppe issi citayi zo7o maay7o maayikkonne issi citasi qasse nu galal7o maayoa maayidosona

korona bayrese gida mata wode mutophiya geliza keehippe yashisiza harge qommoy xaafettizo thaapelazi beettishe de7es

Dumma dumma kattati beettosona ha katta puuteti woykko zerin mokkida kattatoppe issua gidiza leemisuwasi badalay beettishe deees

Cora asati issi sa'aa shiiqi eqqida asati beettosona. Ha asatuppekka dumma dumma maca asatinne heessa danka attuma asati be'osona.

cora asati issisa shiiqizi banta suntha oychiza asasi immishe woykko odishe beettosona ha asatikka toopphiyappe kare baanas koyta asate.

Issi paranja macasera cora tophiya asati eqidaysati betishe de'osona ha asatapeka sinthe bagara de'iza qodhezan azako alaliza issi atuma yelagay betes

cora guutha naytura heessa danka issi issi cima yelagatura beettishe de'oosona hayssatikka toophiyappe hara biitha baanas maaddizayssa kessishe de'oosona

Cora asati issi saa shiiqidi issi keeththan uttidosona ha asatuppeka nam7u gidiza asati eqqidi izappe dumma issi macara gaxanko shiiqa eqqadus.

Daaro gamo deere asanne hessadanika tophphiyappe shiqqiza coora kawo ossanchchatine dumma dumma kawo naggiza polliseti bettishe de'ossona.

Toopphiyan dumma dumma sarota naagisiza asati de'oosona hayssatuppeka heera naagiza polise heessadanika toopphiyas gidi woray dizayssa naagiza polisenne dumma dummati beetti hayssatuppe issoy ha'i beettees.

kawo oosanchatuppe issuwa gidiza sarotetha naagissiza polise beethtishe deees ha asikka bar kushezan iskibirtho oyqiti woraqatan xaafishe de7ees

Qaala tokku ooththidi haasiyisiza miisha barkushezan oykkidi ha simmi eqqiza karetha suufe zaaniza maayo maayiza issi attu maasi beettishe deees.

Dumma dumma kawo ossanchathi thophiyan de'kkone izzatha sintha xeran de'zza sarothetha nagisizanne dumma dumma kamme qohothappe teqanasi gidi eqida kawo ossanchathi bethossona.

Dumma dumma kawo oosanchatuppe issua gidiza toopphiya sarotetha naagisiza poliseti issife shiiqizi zalga bessan uttidosona

Dumma dumma kaameta xeeliyanne heessadanka asa naatoppe palaha bira kaameti ekkonta mala xeelliza asate hayssan eqqidosona.

Tophiya pandiray woyko cililo galal'o zo'o medhoy dizaysi betishe de'es izape sintha bagara dokitera abi aymedkka utidaysi betes

Issi suupe ma'iza yelaga kawo osanchchi uttizayssi beetishe de'es; ha asikka bar kushezan iskibirtoza oyqidi haa xeelishe de'es.

Coora asati beettishe de'osonna ha asatuppeka dumma dumma xoqa bessan ooththiza woyikko kawo oosanchatinne heessa danka mutoophiya huphe kawua dootoriya abi aha medikka beetees

qaala xoqu ooththidi haasayanas koyda issi attumage ba qaala xoqisiza miisha barhadirsa kushezan oyqqidi ha xeelli haasayishe beettees

toopphiya toga mehetuppe isswa gidiza para togizi biza gaammo dere asay beettishe dee'es ha asatikka bantamaayozan gaammo dere asa gidizayssa erandoos

issi usuppu gidiza asati beettishe de7oosona ha asatikka ubbaykka attu maageta gidikkonne izatappe issoy sintha baggara dizayssi bootta kanatera maayi des

Kawo oosanchchatti uuttidii xaafishe demos ha aatuppe guye baggara tophphiya bandiray kaqetti uuttidiiyssi betishe de'es

Tophiyan duma duma amanoti de'osona hesatuyoka duma duma ammanotuyo gadawati woylo huphe kalethiyaysati de'iyoysadan ha misilen betiza issi amano kalethiza asi de'es

issi keeththa misatizayssa giddon matha koothtay ha7i wodeyan yidayssi xawulappe woyko mitha shukkidi medhizoyssi beethtishe deees

Cora asathi issipe shiiqidi yaa7a yaa7iza bessan uththidi sinththa xeellishe beeththoosona; ha asathi ubbaykka banththa qofaa wuuqeththonththa mala qofaa issipe sinththan eqqizi haasayiza asakko yeddidosona.

cora yelaga nayti issisa shiiqidi heessa danka cimaasatura haasayishe beetthosona ha asatuppe sinthe baggara eqqidi odiza asi odiza ba ezgishe beeththosona

Cora attu maasatinne macasati issisoa shiiqidi kawo oosoba zoretishenne iza sinthara eqqizi tamarsiza asappe ezgishe beettosa.

baqaala xoqu oothtaza ubba asay siyana mala haasayanas maaddiza miisha oyqaza bar issi kushiya xoqu oottaza woykko salokko dentaza haasiyashe de'iya issi mishiriya beettawus

Cora asati issi saa shiiqi eqqidayssati beettosona ha asatuppe guye baggara wolqama xoqu giza issi issi mitatikka beettishe de'oosona.

nam7u kare biitha kawoti beettishe de7osona hakare biitha kawotikka issoy issuara sarotishe nu biiththa woykko toophiya kawoy dootorya abi ahamedi miicishe deees

cora asati maca asatuura heyssadanka attuma asati issipe shiiqi eqqidi banta ushachcha kushe xoqu oottizayssatinne izappe miye baggara barka eqqiza issi attu maage beettosona

kokka maanasi ba sinthan wottaza heyssa danka dzaabo wottiza nam7u yelaga macatura issipe gididi ha xeelishe beettiya macasati de7oosonna

Dalga kawo oosanchati issipe gidi uttidayssati beettosona izatuppe ha'i wodiyas nutoppiya hee miiti de'iza dotoriya abi tana doorite giza maayo wotthidayssa maay'iza issi attu mage beettees

issi kawo oosanchiya ordada ha xeellashe dizayssi beettawus ha mishiriyakka barhupheza qachonta yeddada ba aypen maxaxara wottadus

cora asati attuma asatura heyssa danka qooda macca asatura issipe shiiqidi issi sohozan eqqidi ha xeellishe beettosona.

Cora atuma asatinne maca asat issipe gidid betosona ha asatika izetape hupge bo'atizayasatinne dumma dumma huphen dichidaysat betosona.

Cora yela ga nayti heyssadanka ci maasati macasati qasseka atthu maasati issipe shiiqidi issi kipilezan uttidi ha xeellishe beettosona

Cora asati issipe gidi uttidayssati beettosona hayssatikka uttida bessan wolqama xoqu giza mitay kuwaydi enta away gakkontha mala kamme uttides.

Heedzdzu tohan bululiza kaamezi beettashe de7owos ha kaameza sintanka issi attumage ba attumatetta kushen oyqqizi eqqides

Cora attuma asati issi sohon shiiqi uttidi haaththa uyanassi haaththa uyiza kodda banta sintan wottidi ha xeelishe beettosona.

dalga tamare naati issisa shiiqi uttidi issoy issuappe paatana wukqonta mala astamare enta woraqata xeelishe beettees

Dumma dumma mita ayfetinne heyssadanka katthati bayzettiyo issi aaho giyay beettishe deees ha giyanka shammanassinne bayzanas simeretiya asati de'osona

guutha naata idimmiza heedzdzu gidiza maca asati sintha baggara beettosona ha maca asatikka bantanata idimmizi sintha xeelli uttidosona

dalga yelagati issi saa shiiqi uttidayssati beethtishe de7oosona hagetuppeka sintha baggan uttiza issi zo7o kanatera maay7iza yelagay woraqata xaatti aatti yeggi xeellishe beeththees

dumma dumma kaameti topphiyan de7oosona hayssatuppe issua gidiza issisappe harasaa asa naata caanizi efiza kaamee beettishe deees

Nu gaammo biittan yeettanne dursan erettiza daro yelagati issipe shiiqidi durishenne yexxishe beettosona ha asatuppeka macati bootta mayo maayidi beettosona.

Issi yelagga meray kehippe lo'zza nayiyya boththa kanthera mayizayssara baro huphezan qophe wothaza ba kushe namma' issuwa issuwara qaxiballa ha xelashe eqassu.

issi wolqama denba bessan mokkiza maata qommoti beettishe de7oosona ha maatatikka biittay beettonta mala biitta kammidosona

daro maca nayti beettosona ha maca naytoppekka nam7ati haattha uyiza haylandeza xoqu ooththaza issinna uyashe beeththos issinna bar kushezan oyqas

Haaththa kaa'ishe woykko waadhishe diza cora yelagati beettosonna hayssatikka issi deemba bessan ichida haaththa issisa shiishshidoyssa kaa'ishe beettoosonna.

Cora asathi beeththishe de7oosona;hayssatuppekka sinththa baggan de7iya iza oydu suufe ma7iza asathi banththa kishiya issuwa issuwaara oyqqidi haa xeellishe beeththoosona.

Issi atuma misatiza mac'ara qaradha gidora ha hoka kantayda betawus haysa mishirazaka mic'ashe de'iyoge qonc'e.

wolqaama orde shuchcha gidizayssi woykko zaalla gizayssati beettishe de7oosona izappe guye baggaara woray beettees

Nami'u kaththa keeththay beettishe de'es. Ha kaththa keeththappe sinthe baggara mitta issoy xoqqu gizayssi taas beettishe de'es.

cora bootta maayo maayiza woykko kanateera aattiza yelagati sa7an wodhdhi uttizi ha xeellizayssatinne heessa danka miiciyayssati beettoosona

cora asati issi bessa shiiqidi ufayxishenne miixishe heessadanka ha simmi xeellishe beettosona izatappe sinthe baggara issoy uttidi ba nam7u kushe xoqu oothtides

Issi wolqama xoqu giza zumatiza bessay beettishe de7ees ha zumatiza bessanka dumma dumma mithati zuma kammi bessidayssati de'oosona.

issi ginbiya ginbidi heessadanka haaththay mooretontha mala issisa shiishi wottiza bessan haaththa walphiza woykko kaa7iza yelaga nayti beettosona

issi wolqama worattiza bessay deees haworattiza bessan dumma dumma maatatinne mitasi de7ikkonne iza nam7aou shaakkiti giddora ehiza oge beettishe deees

Mita ya bagganinne ha baggan wotoro qachada iza bolla pooxa xaaxada heyssan ichada ha xeellashe diza issi maca daaniza attuma yelagay beettishe deees.

cora asati issisa shiikidi dumma dumma ayfa ayfe katta qommota banta kushen oyqqidi issoy issoara mishenne haasayide ufayethan kumi miicishe beettosunna

Issi meray keehippe lo'iza yelaga nayya beeththashe de'awus izakka barnam'u kushen aazakko woraqatha oyqaza ha zaara micadus

Tophphiya oonattetha erissiza fayda matawakka xaafetanas yiiza guutha nayti coridi bettishe de'ossona izappeka issilame ammano kalliza issi yellaga na'iyakka betteawussu.

Dumma dumma kawo oththon oththiza asati issi keeththa shiqidi banta ooththo oththizo geduwa woogga mazigabazan xaafishshe bettossonna

nam'u issi mala mayo maay7iza asati beettishe de7oosona ha asatuppeka sintha baggara uttidi ba suntha oychi yeyssatu yo odiza issi attuma cima adde beettees

nam7u yelaga nayti uttidi nu oonatetha erisiza matooqe woykko paada giza matooqe kessiza asara beettoosona izatuppe issoy kessiyayssa issoy qasse baas kessanaw yidayssa

daro kawo oosanchatinne heyssadanka goshshancha asatey issipe shieqidi banta maara maara naagizi eqqidayssati beettishe de'osona

cora qooday diza guutha nayti issiza shiiqidi bantamaara maara naagizi eqqidayssati beethtishe de7oosona izatuppeka sintha xeeran eqqizayssi attuma ga

ba oonatetha erisiza matooqe woykko toophiya payda gizayssa xaafettana siyiza daro yelaga macanaytinne hessazanka attumati beettosona

Cora asati issi sa shiiqi uttizayssatinne eqqidayssati beettishe de7oosona ha asatuppekka asa naatu suntha xaafishe deiza uttiza asati beettosona.

macasatinne attu maasati issipe shiiqidi banta qofa laameretiya sohon eqqidi haasayishe beettiya attu maasati de7oosona

Toophphiya oonatetta erisiya payda matoqe gizayssa xaafettana si gidi yiza nam7antho timirte keethta naati issipe bantamaara naagi eqqidayssi beettosona.

issi bessan uttizi baynta sunta xaafisanas gidi eqqiza cora asatinne heessadanka xaafishase deiza maca yela giya beettoos

heedzdzu zo7o maay7o maayiza yela gati beettosona izatuppe nam7atu sintan woraqatay deees issoa sintan woraqatay doonta coo uttides

maara maara naagi eqqiza cima asati Beettosonna habbanta maaran eqqiza cima attuma asati ushachcha baggara maca asati hadirsa baggara eqqidi bettetees.

tooppiya oonatetha erisiza payda matoqeza xaafethana siyiza issi guutha naay ba nam7u kusheza komputerezan wottizi ha xeelishe beettees

Toho kuwase ka'ishe betiya nam'u cita yelagati de'osona haysatupeka zo'o mayo mayizaysi guye bagara betes

Tohuwa kuwasiya kaassanas gidin dooretida asatinne izetankka ka'anas gidin doorettidi yiza nami'u citappe dooretida nami'u asati beettishe de'osona.

nam7u citay woykko nam7u cugay toha kuaasiya kaayishe demmoos ha asatuppeka qoodzan cori bessidayssati zo7o maay7o maay7izayssata

Tophiya wothancha qenenisa bekele getetiza issi misilen betishe de'es. Haysika koyro tophiyan woxiza wothanchatuppe issuwakko

Tophphyan duma duma espporteti de'ossona hayissatika lemisuwasi toha kuwase kassayi hessadankka woththayi duma duma espporteti dizzayissan oththiya asati bettishe de'ossona.

issi yelaga attu mage beettishe deees ha yelagaykka bootha kanatera maayidi ba qoodhezanka ortudookkise ammano erisiza malata qachidi eqqidi ha xeellees

issi sa7an uttizi pude xoossa woossishe deiza yelaga toha kuwaasiya kaasancha naay beettishe deees hanaay uttiza bessaykka maatatiza soho

Cora isportiya ooththiza yelaga nayti laatamanne oydanto wolqama woththa toopphiyan yaagettiza taabela baynta sinxan xaafisidi guyera woxxishe beettosona

Toha kuwaasiya kaaiyo hiillan erettiza nam7u cugati beettishe de7oosona hayssatuppeka galadhomeray deiza maay7o maay7iza yelagati heedzdza gidizi beeththosona

Tohowa kuwaassiya kaaiyo issi aaho denba bessan kaa7ishe beettiya nam7u citati de7oosuna haccitatikka arbami cee katamara kaa7ishe de7oosuna issi citey

tohowa kuwaasiya kaa7ana sigiti dembakiiza citati beettishe de7oosona haccitatuppikka sinthe baggara dizayssi uttidosona guye baggayssati eqqidi ha xeellosona

issi wolqama aaho denba bessan cora qooday baynna asati dumma dumma maay7o maay7izayssatara intikka galal7o mera diza maay7o maayizayssati beettoos

Tohuwa kowaasiya kaa'iyo demba bessayi beethtishe deees ha demba bessanka gaxan eqqiza cora asatinne kaa'iza bessan diza nayti de'oosona.

Tohowa kowaasiya kaaanassin nam'u citay giigishe beeththosona ha nam'u citatikka kowaasiya kaasa doommanashe issoy issoara sarotettishe beeththosona.

adussatetha likkanas gidi medhettiza masamare gizayssi beettishe de7ees hayssatikka qoodane oyddu gidizayssati beettoosona

Issi tamay eexiza bessa daaniza xoqu giza poo7oy deiza bessay beeththishe deees ha bessappe sinthe baggara xumi beeththees.

Awappe poo7o ekkidi heyssa muusi poo7o immanas dandayiza ha7i wodeyan yiza soolare gizayssi beeththishe deees.

Issisaappe harasa asanaati baanaassi woykko tranispporttiyaasi maaddiza nam77u toha motore ogezaara woykko asfaltezaara bishe beettees.

Issi as palthe ogezaara kololishe beettiza nam7u tohay diza woykko nam7u guoman bululisa motorezi beeththishe de7ees.

issi biittappe hara biiththa woykko issi zoonezappe hara zooneza kantidi biya wogga kaame beettishe deees ha kaameppeka miye baggara garsa saan guutha kaametikka beettosonna

nam7u tohan wotiza saykile gizayssati beettishe de7oosona hayssatuppekka guye baggara cora asati banta qofas qofasi hemettishe de7oosona

dumma dumma ogetanne heyssadanka keeththa keexanasi maadiza guutha guutha shuchchati beettosona ha shuchchatu bollaka haattha cacafishe diza wogga kaame de7ees

Issi wolqqama dembba bessan uttidii hessappe dendanas haniza tophphiya giza xuufe xaafettiza horphphilezii bettishe dees.

Issi puula hanotan oositiza ogera pululetishe naamu tooha mootore beitawus ha mootorezaka issi izo laagizayisne guyera uttiza issi atumage yoosona.

Issi wolqama worazi beettishe deees ha worappeka dumma dumma oosowas qanxettizi dumma maashinezan gelidi xawula kiyanas giigiza mithati beettosona.

Issi heedzdzu tohan bululiya kaamiya beeththashe de'awus habajaje giza kaamezikka issi oge keehippe lo7ontha coo biitta goyiza bessara he methashe de'awus.

Topphiyan dumma dumma kaame qommoti de'iyayssatuppe issua gidiza so kaame yaagettiza issi guutha kaamiya ha'i hemethashe woykko kol'ashe beettawus

toophphiyan dumma dumma kaame kommoti de7oosona ha kaametappe issua gediza asa naata issisappe hara saa efiya toga kaame beettishe de7oos

ba hashen mita essidi nam7u baggara kutto duge alali toa pude zaari qachiza issi attu maage beettishe deees

Dumma dumma asati banta biithappe hara biitha baana si ichiyo miishatara woykko salena haddina ashshennan kaamen caamidi kiishe beettosuna.

Dumma dumma kaame qommoti ha7i kolxishe beettosonna ha kaameti kolxiza ogeera issi yelaga macana ya ha hemettayda deiyara beettawos.

cora asati issisan beettishe de7oosona ha asatikka kaamekko hemetishe izatappe issoti issoti kaameppe kiidi hanko coo deiza asakko hemethosona

asa naata issisappe hara saa efiya dumma dumma toga miishati de7oosona heyssafeka saykile gizayssi ha7i ha wodiyan beettishe deees

Issi biitha goyishe deiza kaame beettishe deees ha kaameppeka xoqa woykko miye baggara coqu giza zumaynne hessa danka mithati melizayssi beettishe de7oosona.

Orathi kexetiza kethay betishe dees ha kethazika poqe kexanas asa nati qopidi pude pude gujizaysa gides.

Issi pulla hanotan kexxettiza penggenne dumma dumma bessatti keehippe lo'iza keeththay betishe de'es. Izappe sinththe baggara maththay biiron mokishe dizayssi bettes.

Dumma dumma cima asatinne hesadanka kawo osanchat ubbay issippe shiqid betishe de'osona, heysatupeka huphey pulmido nam'u asat gaxan gaxan betosona.

Biita goyza kaame issoy beetishe de'es,ha goyiza kaameyika goyi goyizi bota caniza kaame bolla oliyogeyi beetishe de'es.

Issi yelaga attuma asaaranne yelaga macca aseera guutta nayyo giddon wottidi tamarsishenne banta kushe bessi bessidi xaafisishe beettosona.

Issi puula hanotan keexettiza aaho keeththa gompan nam'u asati eqqidayssati beethtishe de'oosona ha asatuppeka issoy kawo ooso ooththiza woykko oge naagizayssa.

daro issi mala mayamaay7iza yelagati beettishe de7oosona hayelagatuppeka sinthe baggara nam7ati saan uttizi ha xeellishe de7oosona

Salon shaari beethtishe dees. Ha shaarikka iri biro bukkana haniza issa bessiyanne dumma dumma haaththati penti salo bizi ira bukkanassi bollan irkiza issata

issi puula hanotan keexettiza keeththay beettishe deees ha keeththaykka shuchcha qoxizi ashawa zaara gati simmintho zaara walakki keexxiza gimbe keeththa gidees

issi puula hanotan keexettiza pooqe keethti beettishe deees izasika pengee hergan aadhdhizayssa gidikkone izappe sinte baggara aspalthe ogezi deees

Keehippe xoqatettay diza issi pooqe keethti beettishe deees ha pooqe keeththazikka wuri boonta buro keexettishe deizayssa gidiyoge qonce.

cora asati issi sohon shiiqidi issoy issuara haasayizayssati beettishe de7oosona ha asatuppeka sinte baggara ciisha basintan wottiza issi macara de7awus

Issi atuma asi betishshe de'ees.haa atumageyikka boththa mayo mayizayisatara haa xeelli uttidi haa xeelles.izappe guye bagara dozayi issoyi bettishshe de'ees.

Malay kareti ekkiza huphe guutha bo7ati ekkiyo issi yelaga attumasi beettishe deees izappe guye baggara bootta miish deees.

Dumma dumma timrte kethan tamirishe diza nayt betosona, ha yelaga naytikka banta timrte kethan pace othishe Des'sona.

Tamare naatu hulphe gadaawa gidiza biraanu naggi uttidi ha xeellishe beettees izappe guye baggara tooppiya bandiray deees.

dumma dumma timirte tamaridi kawoppe anjettiza asati beettishe de7oosona ha asatikka baynta tamarido timirte anjetizo wontan ufayssan ha simmi eqqidosona

barqaala xoqu ooththidi haasiyanassinne asa ubba sissanas koyiza cimi ekkiza woykko buuchchaykka puulu mizo issi attu masi beethtishe deees

Cora yelaga asati kawoppe anjettizi baynta anjettizo wonthan ufayssan kumidi eqqidayssati beethtishe de7oosuna.

Issi aaho ogezara hametishe diza nam'u hareti beetosina. Ha haretika soo medosatuppe issiuwa gidizanne dumma dumma miishsha caananassi go'iza soo medosa.

oge sarotethanne kaame naagisiza dumma dumma ooso hiillay diza asati beettishe de'oosona ha asatikka ogenda hemettiza kaame xeellishe beetosona

oge bolla bishe diza kaame wogappe palaha caaniza gaason oge naagisizayssi eqqidi izappe miisha ekkanas woykko iza hanqetettishe demmoos

Oge goyiza issi kaame beettishe de'ees ha kaameppekka miye baggara cora asati issipe gididi hemettizayssati beettishshe de'oosona

Bitta goyiza kamey Brita goyidi ba goyiza bita kashizi issisape harasa efe qolanans dhoqu othizaysi betishe dese

Nam'u orde woykko cimi ekkiza asati beettosona ha asatappeka inti odizayssa kaallishenne oda siyishe beethtiya sora asati entappe sinthe baggara de'oosona

issi sosoroth ekkiza woykko derettinne ziqqi ekkiza bessayi beettishe de'ees ha bessanka daro asati issipe kiiti oge goyishenne kushen ooththishe beettosona

Issi aaho denba ogezaara kololishe beettiza caana makinazi oykko kaamezi beettees ha kaamezikka meray zo'o gidiza guye bagga gonge kaame.

daro kaame qommotuppe issua gidiza asa naata issisappe harasaa efanas dandayiza baase giza kaame kolxishe beettees

Coora asati eqqidaysati bettishe de'ossona ha asatuppeka sinththe baggara wolqamma dhoqqu gidda kellay betishe de'es ha keela bollaka mella kaddo masatiza miththay de'es.

dumma dumma kaameti tophphiyan de'osona hayssatuppekka so kaame gidizanne guutha wolqay de'iza guutha miishata issi sappe hara sa epiza kaamiya beetawus

Kaththa maanasi woykko dumma hara oosota oothidi wurssidi kushiya meecetishe diza gaamo asa kawo oosanchati beetishe de7oosona.

issi mishiriya barhuphezan woykko qoodhezara gattaza booththa naxala xaaxaza haattha duuqashe beettawus ha mishirippe guye baggara mitati eqqidosona

Haatha duuqashe de'iza issi guutha yelaga na'iya beetawus. Haatha duuqiza nayippe guye baggara dirsa diriza bitaney beetees.

Biita oosuwan eretiza issi heeran diza asati kuusheti dendidi issuy issuwara oosuwa oothishene biita kaashi kaashi pude kesishe beetosona.

Haaththa issisape harasa epanassi maadiya issi kareththa tubbozi beetishe de'es; hayssappeka sinththe baggara xoqqu xoqqu giza miththati de'osonna.

Haatta tankkarazi beettishe de7ees. Ha tankkareza pude kiyanassi asaa naati medhiza miishikka eqqidayssi ta xeelliyode beettishe de7ees.

issi dirsay mittha qanxizi pude essi essidi heessa mismaarizara meega xishidi meegizo bessan direttiza bomba haattazi beettees

nu gaammo asay eretiyo zaro wode ola wosha maata oyqqidi birshiya asati issipe shiiqidi woga ba tamarsishenne odishe beettosona

issi yelagay beethtishe de7ees hayelagaykka barnam7u kushiyappe issuan iskibirtho oyqizi kushe kushera gathtizi ha xeelishe de7ees